Abashaija babiri abarukuhingisa enyamaishwa boona bajwire ebirikwera ahaiguru ondiijo ajwire empare ngufu erikwiragura ondiijo ajwire endingwa eya kitaka .

Amaizi maingi ag'omunyanja. Enyanja erimu amayengo mingi agatarikwingana. Rwagati hariho eryato eryemereire harimu omuntu ayemereire aine akatimba kokutega ebyenyanja omu ngaro.

Enyanja mpango eriho eryaato ry'erangi erikwiragura ririmu abantu omwe ayemereire ajwaire ekirikwiragura aine enkatsi eyacumutsire omumaizi enyuma hariyo ebishaka .

Engaro ibiri ezikwitse ekyenyanja ekiine obutonatono burikwiragura na ahibondo hari kwera. Amaizi agari ahansi y'engaro. Engaro ni ez'omujungu.

Embogo mpango eine amahembe garikurebana eyemereire aha mugongo gwayo hatekamiho ekinyonyi ekiine erangi erikwiragura n'omukira muringwa eyemereire omu binyaantsi byingi enyima hariyo ebiti.

Emiyembe ey'ekika kya' sebyembe eine erangi erikutukura n'eya kinyaatsi omurubaju harimu amapapa eri aha buti bwayo.

Omukazi w'omunyankore ashutami ahansi ajwire emyenda erimu erangi eya kyenju. Ashazire ishokye. Omu ngaro ze ainemu ekirere kihango kishutami aha myenda erikwera kandi ashutami aha mukyeeka enyima ye hariyo ebyokunyweramu.

Abantu beemereire harimu abakazi omushaija abaana, ahansi hariho edomora nyingi, omwishiki omwe ayekoreire ekigunguri omu ngaro, enyima hariyo amaju na akashozi

Abashaija babiri abatajwaire emyenda aheiguru bajwaire empare zonka bashutami omu lyato boona beine enkatsi omwe nagikoresa arikugarura ogwa buryo ondijo ogwa bumosho bari aha maizi.

Emiti mingi rwagati niharabamu oruguuto harimu emotoka, empanga, obushozi butari bumwe na bumwe oruho.

Abakazi babiri abariyo nibatambura omwe ayekoreire enku akwatsire omwana omu ngaro ondijo aine akashaho omu ngaro enyuma yabo hariyo emiti mihango hariyo n'abantu, ebishaka, ebinyaatsi.

Abashaija babiri abashutamire ahari piki piki boona biine eby'okwenkigiza aha mutwe enyuma yaabo hariyo akanju ky'ebyoma enyuma hariyo amanju mingi rwagati hariho omuti muhango.

Omukazi ajwaire esaati erikwiragura, esikaati ey'ebimuri ari omu bijuma ebirimu enanansi, enyaanya, ebyozi zaawotameloni, eminekye.

Omwishiki muto ayemereire aha muryaango gwenju eyombekyiise embaaho ajwaire sikaati erimu obunyiriri n'ahaiguru ebirikweera natukura ajwaire nana enkaito

Piki piki eine entebe erikutukura hasitamireho omushaija ajwire ebya bururu n'enkeito. Aharubaju haterekireho piki ezindi emotoka eri omu maisho ge.

Amaato mahango agari aha rubaju rw'enyanja mpango. Embwa ibiri eziine erangi zitarikushushana emwe neiragura erimu n'ebibara birikwera. Endiijo n'eya kitaka aha rubaju hariho akashozi.

Abaana b'aboojo bari omu kishaayi barikwiruka, ekishaayi kirimu obunyaatsi omu rubaju harimu otunyaatsi tukye, harimu abaana abemereire, enyima hariyo amaju maingi againe amabaati gakuzire, emiti ahagaati y'enju

Abantu bemereire bari haihi n'emidaara, omwe aine omusyo omu ngaro yaashara wotameloni. Aha mudaara hariho eminekye!

Eryato rihango eriri aha maizi giine erangi erikutukura n'erikwera, ebyoma byokukwatiriza ahiguru aharubaju hariho akaato akakye enyima hariyo amaju agiine amabaati gakuzire, emiti emigufu, emiringwa, ebishaka enyima hariyo obushozi.

Ensenene ziri omu safuriya zicwire amaguru n'amapapa ziine erangi etarikushushana eya kinyaantsi, eya kitaka hanagiremu n'obutunguru obushazashazire.

Abashaija abemereire omu maizi bajwire ebitarikushushana. Nibakurura obutimba kubwiha omunyanja. Aharubaju hariho omushenyi.

Enyanja mpango erimu amabare , omuntu ayemereire aine eirobo omu ngaro eizooba ririkurengarenga ekirenga bazaana.

Enjoki nyingi ezikwataine, emwe eri rwagati. Ziri aha kikondo enyima hariyo ebinyaatsi ziine erangi eya kinekye omu bitsya.

Ekinyonyi kirungi kiri omu maizi kiine erangi erikwiragura n'erikwera omu kifuba n'omu maraka kiine omunwa gushongwire munonga aha rubaju rwakyo hariho ekishaka

Embogo ishatu mpango ezemereire ziine ebyondo aha migongo yaazo. Ziri omu bunyaatsi bugufu enyima hariyo ebishaka byingi bikwatiine. Ebinyaatsi nibyenda nk'okwoma.

Omushaija atsindikire egaari ajwaire ebirikwera n'ebirikwiragura ahansi aha gaari bakomireho obuveera oburimu enyanya za cabbage obutunda ,emiyembe

Omushaija ajwaire empare ngufu n'enkofiira erikutukura aha mutwe naatsindika egaari enyuma ye hariyo abaana, abakazi, abashaija. Emyenda y'okuguza ehanikirwe ahaiguru.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'enyanja eine amayeengo, aha rubaju rwe hariho ekideeya aine enkasi omu ngaro ekirenga bazaana erizooba niriteera omu maizi.